Ta xelado misile woykko biyaydedo misile issi adde bitane xurumba puidinne ba huphe bollekka gammu quppe wottu turoa shinne hegappeka qase haratikka gammu ma'ooma u turo ga ha misile taas haga qoncisana dandayideskko.

ta xele diyo misile woykko beedi diyo misile sibisaba uttida asa woykko poliseta gidishinka ha polisetikka asi yootidi diyo ga ezigenne telediyo ga hamsole tas haga qonesana dandayideskko

Ta telayide diyo misilen woykko be7ayide diyo misilen issi petetan gididi sarotetide asanne qoometide asa gidishinka hini baggarekka wanca oykkida asatikka guppidi diyoga ha misile tasi haga qonsanau dandaydeskko.

ta tele diyo misilen oykko betidiyo misilen issi fetetan uttida koasiya beti diya asa gidishinka ha asaykka daggaf yoganne issi mala ma7oturooganne ba dirani yaanne hanne oothti di7oga ha misile tas aga qoncisesko

Ta xeellaydda diyo misilen woykko be'aydda diyo misilen asa naatis ayfen xeelliyo boota gidishinkka asa naati yaa gede coo giidi ufayetanaw maaddiyo boota gidoga ha misiley tas haga qonccisanaw danda'idesikko.

qoha xeele de7o misilen woykko beedi de7o misilen cora asati sifetetan eqqi uttara shinne etikka issi baatti shoturi xeelidenne ezgideyo7ane gaa garsanka gammotun guza ma ooma uttiranne qophe wotu utira asati de7y uga ha misiletas haga qon isyosko

Ta telediyo mishilen oykko beedidiyo misilen issi addey ba kushe bolli kareta mayke oykko tiranne amiyaraka issi addey eqqu turo ganne addega haasayiti diyo ga ha misele taas aga qonesanau dandayidesekko.

Ta tele diyo misilen weykko beeduu misilen timirte keetta gidishinka a timirte keettanka do'iya keettati deyonne lo'iya maatati ideyoogane hegappeka qas hini baggara cura asati woykko naati deyooga ha misile taas haga qonsanau dandedesko.

Ta xeelideze woykko be'ido issi issipeteta uttida asa gidishinka ha asayikka sibsabawu uttida cima sakaa gidowanne hegaappeka qaseka banta kushen toora oykkonne gaammo dungguza mayo mayo toraawanne hegaappeka qase ya baggarka pudara polise etaara de'iyooga ha misile tasi aga quuyssanaw dandayidesko.

Ta telediyo misilen woykko bediyo misilen hedzdzu asati issipetetan eqqi uttara shinne baynta kushe bollekka toora oykko turanne eti ma'iroo mao oykka gammo dunguza ma'o gidiroagane hegappeka qasse guyera gatta keettay de yo ga hamsile taas haga qonciseesko.

Ta teelidezi weykko beyzes issifetetan eqqida asa gidishinka eqqida asatusintanka issibetetan uttida asay de iyooganne itima7iro mawykkalo7u yooganne banta huphe bollikka qophiya iti wottu turuga hamliselle taas qoncisesko.

Ha beettido misilen duulata uttidi asa gidishin ha asagidishinkka hauttida asa giddoppe issi maccassiya ba kushen mayke oykkada haasayaydanne issiba uttada xeellaydda diyooga hamisiley taas qoncisanaw danda7ideskko.

Ta beyda diya misilen corra adati sibsabba utidideyssa beyays issiba qofidi deyssa hamisilley qocises issi bitaney qobbe wotho uttidoga hamisiley qoncisekko.

ta xeelidayzi woykko beyidayssi issi betetan utida coraasa gidishinka ha coraasaykka sibisaba uto turowanne egaappeka qas etikayssi ba disho tiri xeeli diyone ezigi diyyanne banta upe bollikka qophe oto turo ga hamsile taas aga qoncisana dandaydeskko

Ta xelediyo misilen woykko bediyo misilen issi adde issi ba ti shootezi xeeli duwanne ikka sibisaba bolli uttu turawanne gappeka gammo dunguza ma7ooma uturu ga ha misile tas aga qoncisanaw danday desikko.

Gaggan beya gaattu itophiyan ereti rdeyageta aksumeta beotos geetu oyddo aksumetoppe issoy me'eretu uttis heedzdzati bicha bicha qi uttara issoy diggaf henqi uttis ya baggara demmo caakay beettes.

Ta xeelle di7o misile woykko pheede di7o misile sifetetan eqqida qeeri naata gidishinka itikka miicidinne issi ba tish shootor xeelidi diyo ga itappaka guyera haattayi de yoga ha misile taas aga quncsana dandaydiskko.

Tha xeellaydda diyo misilen woykko be7aydda diyo misilen issippetheththan eqqida asa gidishenkka he asathikka issibaa thishshe ooththidi xeelliiddi diyoogaanne banththa ayfe bollika manatsire aaththi7uththiroogaa ha misile thas qonccisanawu danddayideskko.

ta teele de7o misilen oykko beedi diyo misilen issi petetan eqqida asa gidishinka ha eqqida asa garsanka qeerinatikka woggasayka di7owanne ta garsanka qeerina tookki raagenne qeerina tookkibenna asati diyoga amisile tas gaa qoncisesko

ta xeelideyssi woykko beyideyssi asbalte bolla itiophiya yaagiya xupeti diyooganne gappeka qas asa na ti kametti diyoganne abpekka uyeda adusa baanke diyo ga hamzeletas aga qonsanau dandaydesko

Ta xeelay diyo misilen woykko beedi diyo misilen issi ke ta pengen issi qeerinay eqquutira shinne he gappeka qase ha baggarakka isi soosiletere jerkane eqquutiro ga ha misele tas haga qoncisanau danday deskko.

Ta teele di'o misile woykko beede de'o misile utoopphe garsan dedhiya taarike eqa gidishinka ha taarikekka lo'o gido ganne asanatikka yidi paranjatikka xeelana maaddiyoga ha misile tas aga qonsanawu dandaydesko.

Ta xelidezi woykko beyidey issi sibetetan gididi asa nawutus gediya meeci di diyoane tappekka qas ya baggara issi adde barka ooti di'onne bantahu ebollikka qophe eti wotu turo ga ham sile tas aga qoncisesko.

Ta xeelay diyo misilen woykko be'ayda diyo misilen heedzdzu qerir nati issi bolla eqqi utidashinne he gaappeka qass xibebe ooso eta miyan utu turanne etikka xibebe ma'ooma ootto duuga ha misele taas aga qoncisanaw danda'idesikko

Ta xele diyo misile woykko bedi diyo misile gatta keetta gidishe ka gatta keettayka laafa gidoganne gelanawuka xibabe gidoga ha misile taas qonsanawu dandayideskko.

Ta tele deyo misilen woykko beedideyo misilen itoopphe xephebe ooson oosattida oosoa gidishinka hageetikka iqaykka lu'uyo gidonne jabanatikka meso betikka dyoga hamisele taas haga quncisesko.

Ta xeelidezi oykko beedeyssi delganne denba gidida bootanka issi gatta keettay deiyoganne ha gatta keetta guyerakka muuzeti de7iyoganne hegappeka sintarakka lo7iya maatati de7iyoga hamsile taas haga qoncisana dandaydesku.

Ta xeelidezi woykko beydeyssi ayfen xeelanoka lo7iya keetta gidishinka ha lo7iya keettanka issipetetan oykkidi duriya asa gidishinka etikka ma7ero ma7oy xibibe oosu ma7o gididoga hamsile taas agaqon iseesko.

ta xele diyo misilen woykko beydi diyo misilen issi bolla uttutira asa gidishinka haasatikka issi bolla maraxi di7oga ha misile tas qoncisana dandayidesko hegappeka qas asatikka corase di7oga ha misile qonisesko

ta xelashe diyo misilen woykko beedi di7o misilen saroteti dea asa gidishinka ita sintanka cora mayketinne itikka worqa ta oykkidi laameti di7o ga ha misile tas aga qonsanau dandaydeskko

Ta dhelayda de'iyo missilen woyko gayda diyo missilen issipetetan c'ora asay eqiutirashin he c'ora asayka itopia champesliya Mira nigdi bankiya kophidi diyoga ha missiley tas qonc'isanw danda'desko.

ta xela diyo misile oykko biyadidiyo misilen issi fetetan uttida aasa gidishenka hayasatikka ma7uru ma7ule iyoane eta sintanka yo7iya ababatide yoane hegappeka qase ita garsanka issi maca aasiya de7iyoga ha misile tasaga qonciseesko

Ta xelediyo misile woy'ko beediyo misilen issi petetan hameti dideya asa gidishinka iti ha mitiyosappekka ha baggara deya maatay iita lo'oyo lo'okka gidoga ha misile taas aga qoncisanau dandayidesikko

Ta xeelay diyo misile woykko beyadi diyo misile addisa ba kentebiyo gidishinka isuntayka adaanech ababe gidoganne akaysi ba ti sho tara xeelay diyonne isintanka kareta mayke diyoganne ba ayfenka ammana xire woto toroga ha misile tas qoncisesko

Ta xeladiyo misilen woykko biyadidiyo misilen gaaze qaa gidishinka hagaaze xaykka asa naati zeena siyano maaddiyoganne hegappeka qase maburate biikko hana gaaze xayka maaddiyoga ha misiletas haga quncsanau dandayidisko.

ta tele diyo misile oykko bedi diyo misile si na7u addeti issifete tan eqo tirashine hegappeka qase banta kushin mayke oykkidi haasay diya adde deyogane hegappeka qas issi adde ututidi ba sintanka mayke di7o ga bolle haasaydi di7o ga ha misile qoncisesko

Ta tele diyo misile weykko bedi diyo misilen sifetetan bankekke tabiri koyoga oottanaunne ba koyosa baanau oothtiya quxaba imaatiyoa deyoga ham misile taas haga qoncisanau dandayi deessikko.

ta xelidezi woykko beyzesi issipetetan qitaasa hacora asa gidishinka hacco raasay bunna kilebiya geettiyaga daggafi dio nehe qappekka bunna kilebe wan caammiroga etas bisidid yooga hamizeletaas haga qoncisisko

ta xeele deyo misilen oygo beedi diyo misilen adussa oge bolla mabirate haylle kantidi buturo ganne ha mabirate hayllekka asa nas go7a immiyoga ha misile taas aga qonisanawu dandayideskko

ta xelediyo misilen woykko be'adiyo misilen aduussa gidida mebrata haylle eqqa gidishinka hageekka asa natus xompanonne hayleya immano maaddiyoga gidoga ha misile taas haga qonicisnawu dandayideskko

Tha xeelida isi woykko be7ida isi issi mabraathe hayle gidishinkka asanaas xomppanawunne ppo7anawu maaddiyawa gidowanne hegaappekka ya baggaara qassi ogee de7iyawa ogiya bollaarakka kaamee biiddi diyoogaa ha misile thas hagaa qonccissanas danddayideskko.

ta xelidezi oyko beyidesi siadde komputeriyati shootiri xeli du7anne hegappeka qase mabiratiya asanas aattiya geetikka amiyan eqqute doga hamiseletas aga qonisanawu dandayidesko

ta xeele diyo misilen woykko bede diyo misilen isi adde oysha oyshetidi zaari duyanne ba huphe bollikka kalakaletiyo qopphiya woto turanne egappekka qasse ini baggarakka maaburate hayle deyo ga ha misile taas aga qoncsesko

Ta xeelide zi weykko beyideissi si oge achchanka asanas mebratey hayle immano eqqita polotikka gidishenka ha polotikash ba issi oyssoa yo'atti diyogane he gappeka qas issi oge bollikka issi kaame de'ioga hamseletas haga qonciseskko.

Ta xeeledezi woykko beyideyssi mabirata haylle iqa kitishinka asanatus xompano maaddiyoganne hekaappe qaqas asanaath hinjeera uokkana ubbabakka oottano maadde a eqqa gidoka hammisile taas haga qoncisanawu dandayidesko.

ta xeelideysi woykko beyideyssi mabiratayle iqa gidishenka ha iqaykka asa natus mabirate eettanawuka coro ba oottanau maaddiyo ba giduuga hamsiley tas qoncisanawu dandaydeskko

Ta xele diyo misilen woykko bede deyo misilen delganne denba gidida bootan lo7iya maatati de7ioganne hegappekka qas mabirati shupoti kantede biro ogaanne kiitatikka hini baggara deyoga ha misile tas aga qoncisanawu dandayidessikko

Ta xelaydda diyo miisilen woykko bettiyo missilen issi adey ba kushshen karetta mayke oyki uttidirinne dumma bitta gidoganne ta tishi ottididi tellidi de'iyogga ha missiley tas hagga qoncisanas dandaidesikko

Ta xelidezi woykko beyidayssi asa nati quma maanaw keetta gidishinka ha kuma keetta suntaykka dalaas yaagida sunta oykkuturo ga ha misile taas qonccisana dandayidesskko.

Ta qeelidezi weykko beyide si si macanayya biiza kardiya oykkowtara qan issayede diyoganne egappekka qas ammi caydane ufayxide diyoga ha misile taas aga qoncisanawu dandayideskko

Ta xeelidezi oykko beydeyssi asana bira shallamanau maaddiya ba gidishenka ha shillimatekka asana ti shoyshe tiro oysheya zaari a gidikko ha bira immiyoganne hegappeka qase haga giigissidage awash banke gidoga amisoletas aga qonisana dandaye desko.

ta xeelidazi woykko beyidayssi si macasiya issi worqata oykkatada issi adde oychay duyane hegappeka qase ha baggara diya macaasiya macasiyotishotara xeele didiyoqa ha misele taas aga qoncesanau danday deeskko

Ta telides woykko beyzessi asa natis quma maano lo'iyosa gidishenka haqumaketa suntayka pekaara yaagetiyane hegappeka qasseka pengin asa nati kusha metir gelana mala lo'i aasay de'iyo ga ha misele qoncisesko.

Ta tele diyo misilen woykqo bee diyo misilen issi macaana ya issi ba kusheya malatay diyanne ha malate diyo misileykka issi awaashi banke karge gidishinka ha kardekka asanati bira kessana maaddiyo doga ha misille tas aga qoncisana dandaydesko.

Ta teleliyo misile woykko be duo misilen ayfen dinawekka lo7i ha keetta gidishinqa ha keetta sintanka cora motoreti equ turowane hegappeka asanati kuma maano lo7i yobota gito ga ha misile taas haga qoncisesko.

ta xelediyo misilen woykko bedediyo misilen si adde bidane komputereya tiisho tiri teliduyanne issi kushiyanka warqata oykko turanne ya baggara deyaddekka as warqata immanan yoga ha misile taas aga qoncisesko

Ta xeelideysi oykko beyidayssi si maca naya komputareti shootada deelay duwanne aka di7o keettanka lo7iya keetta gidoganne hegappeka qase maxaafatide yoga hamsiletas daga qoncisesko.

Ta xeele di'o misilen woykko beedi de'o misilen sibetetan cora asati eqqutirashinne ha cora asatikka ze'omma awamma uottiranne heta garsanka dumma ma awamma uottira asati deyowanne habagarakka yssi poolise eta pootowa denti dide oga ha misile qoncisesko.

ta xelidezi woykko beyide issi asa naa bolle keetta bollekka tammi eexi osatiyan ta maatoyssana maaddiya ga7iqa giidishinka ha7iqaykka haa ta kesi yoga hamisele tas aga qonsana dandayideskko

Wolkama pooke gido keeththa keexanaw dozere getetida mashine biita bookishe de7es. Biita bookishe diya dozere mashinepe guye bagara asay ketha keexanaw basetiza bootan keethaza gigisishsh betees.

Ta xeelashe di'iza misile woyko be'ayda de'iyo misile ayfen be'anawu lo'iya keetha gidishinka ha lo'iya keethayka asa naatika daanawuka lo'o gidoga ha misile tas haga qochisanawu danda'idesko.

Ta xellida diyo missilen woyko be7ayds diyo missilen issipeteththan uttida asa gidishin he asatika adey yotidi diyoga tishi ottidi xalidinne ezzgidi diyogga ha missiley tas hagga qonccisanawu dandaidesikko

Ta xeele diyo misilen oykko bedi diyo misilen mengiste pooqu he gitishinka ha mengiste pooqekka oosettidi wuribennanne ikka abulikka mitati de7iyo ga ha misile tas aga qoncisana dandaydeskko.

Ta dheelidayzi woyko be'idayzi mangistte poqqe gidishinkka ha poqqe bollika asa nayti ootanawnne osettidi ooththiyoba dhaqameththanaw madiyoba gidoga ha misile tas hagga qonccisanaw dandada'ideskko.

Ta xellayide diyo missilen woyikko be'ayidde diyo missilen limmatte ossoy ossetidi diyogganne ezappeka qassi kammeyika ettara issippe oththidi diyogganne katama lo'ethan ottidi diyo ossayi lo'o gididdoga ha missileyi tasi qonccisanaw dandayideskko.

Ta tellayide diyo missilen woyikko be'ayidde diyo missilen issippetetan uttida asa giddishinka ha asatika gammo dungguza ma'o ma'i uttidashin eti uttido tarapheza sinttanka lo'iya muzzeyi de'iyoganne hatatika de'iyoga ha missiley tasi qonccisanaw danda'idesko.

ta xeelidaysi woykko beyidesi limatey ooso oosetidoganne hetappe qaqaseka kori dere limatati oosetu toro7ane haga bollikka mengisteti poopheti iita lo7ide yooga hamsele taas aga qoncisanawu dandayideskko

Ta xeelidezi weykko beydeysi si kami biitta kaashidi ya bagga zaariri qoli duwanne labeka qas ya baggara wogga keetati de7oganne haratikka lo7o lo7o kiitati de7oga amisele taas qoncisana danday desko

ta xelayda diyo misiley woykko beedidiyo misile itiophiya beera yammo zeeme yaggiya ga xeele diyonne ham mu zeemekka xaafitiroy ta pe la bolla gido ga ha misile tas aga qonsanawu dandayidessikko

ta telediyo misile waykko be didiyo misile mengiste pooqe gidishenka ha pooqe lanqenka lo7iya maatatinne lo7iya mitati de yoganne gapheka qase ababettikka de7yo ga ha misile taas haga qoncisanau danday deesikko

Ta xeele de7o misilen woykko beedide7o misilen nangiste pooqe gidishenka ha poo7ekka adusa gido ganne asanatus oottanauka mache tiyo gido ga ha misile taas haga qoncisanau dandayedeesikko.

Ta xeelidayzi waykko beyidayssi issi addenne hissi macaasiyo gidisheka etikka baynta kushin worqata olqutira shin macaasiyakka worqata tishshotora deeleya de7one addeykka ba sintahu tishsho tir xeeli deyone etappeka sintara soofayde7yoga hamsille taassaga qoncisesko.

ta tele diyo misilen woykko beede diyo misilen sifetetan woteda asa gidishinka itikka issi bolla maraqetooganne issi mala gawune ma7o ma7o turo ga ham isele tas aga qoncesanawu danday desakko

Ta xeele deyo oykko bedi di7o misilen issi akimeke ta bididi saketi de asa oychidenne ta yokka quma immidi diyoga ha misele taas aga qonsanawu dandaydeskko.

Ta xeellayddamisile woykko beyaydda diyo misiley issi masqala maabara asati asa naatus maaddiidi diyoganne hegappeka qasi eti asa naatus lo7o gididooga hamisiley tayyo qoncisiidde de7ees.

Taa xelayidda diyo missilenni woyikko be'ayidda diyo missilenni issi maca na'iya issibba tishshi oththada xelayidda diyobane hegappe qasekka akime keththa akametanne bidogane hegappekka qasekka issibba tishshi oththada xeliyoba be'isskko.

Ta xelizaysi woykon beyidaysi issi adey ba kushe bolla kareta mayke oyki uttidi hasayidi diyoga hegappeka qase i mayido mayoy lo'iyogane gamo dungiza mayi uttidoga a ppeka sintara cora abebati de'iyoga ha misiley haga qoncisanaw deyidesko

Ta xeellidayzi woykko beyidayssi wosppitalae garsa gidishinka ha hospitale garsanka oyddu paranjjeti de7iyoganne etikka issibaa tishi ottidi xelideyowanne hegaappekka qasse guyera hara macahasati de7iyooga hamsile taas haga qoncciseskko.

ta tele diyo mishilen woykko bedi diyo misilen akimeke ta bida gidishinka akimeketan diya asatikka asas gisi diyonne etikka lo7ideya ma7owa ma7o turoga ha misile taas aga qoncisanaw dandaydeskko

ta teelidaysi woykko beyidayssi issi qernay akametidinne ashshaqet utogane hegaappekka qase ayiyakka naatikka oychidi diyoga ha misile taas haga qonisanaw dandaydeskko

Ta xeelidayssi oykko beyidayssi issi macasiya ba kushen kareta mayke oykka uttadanne miicaydanne sintanka utida mayketaka issi ba tishsh otara a' xelayda diyoganne asanatus akemoy lo7o gido ga yootay diyoga ha mislet tas hega qoncissanawu danda'desko.

Ta xeele di'o misile woykko beedi diyo misile issi betetan cora asati gididi saketiyasa oychi demme hegappeka qase doktoretinne haratikka de'iyo ga ha misile taas haga qonsano dandayde sokko

Ta tele diyo misilen woykko bee diyo misilen issi petetan oykkida eqqida aakimeta aggedishenka eta garsanka siba oykkutidaganne banta ayfe bolle immana xare aattu tira akimeti ide yooga ha misile taas haga qoncisana dandayidesko

ta xeelidezi wayqo beyidezi issi betetan udida asa gidishinka ha udida asaykka qeerana oykkidi doktorin akamisi diyanne gaptuka qas doktoriyakka qeerna ta qeelay diyanne ba duunanka maskiato duro ga hamseletas haga qoncisesko

ta xeelashe deyo misilen oykko biyadi diyo misilen issi macasiya issi bahatti shotara xeele deyonne hegaappeka qasseka amma ero ma7oy zo7o gidoganne iwu iqoorenka worqey deyo ga ha misile tas aga qoncisesko

ta xeelidayzi woykko beyidayssi issi a kimiya komputere garsa tishotada xeelaydenne komputere garsan oota diyane hegaappeka qase ba duuna maski a7atawu turoganne habaggarakka mazgaba bidiyoga amisele tas aga qonsanau dandayidesko

Ta xeelideyzi woykko beyideyisi ake meketan maraqetidi kiida naatu si misikeret woraqata imidiyanne hegaappeka qaseka itika ha tishshootidi xeelidi diyoganne habaggarakka issiyadey workata teelidi di7oga ham misele taas aga qoncisana dandayideskko.

ta xelideysi woykko beyideyssi lo7o ooso oothtidi asa naa maaddera doktoreti yo7o shile maate imetti duwane egappekka qas kameratikka qaraxi deyoga hamsele taas aga qoncisanawu dandayideskko

Ta xeelido misalen woykko beyzo misalen issi aayya akimeketa iara ba ayfes haniya ba xeellay diyonne ba bollikka naxala kamettawu turonne ba hophenka shashe qaco turoga ha misale taas aga qonisanau danday dessokko.

ta xeellay de7iyo misile woykko biyay de7o misile akime ketha garsan issi naa yo7o akamsano issiyaye hewotoro7ane gaappeka qas mazgaba bolle issi doktoriya xeelayde deyoga ha misile taasfa qonisano dandaydesko

Ta xelayda diyo misiley woyko beyayda diyo misiley limate oso otid diya asa gidishinka hesatika pute tokid de'iyoga ha misiley tas qoncisanas danda'des, qasi ya bagaraka ketat diyoga ha misiley tas besesko.

ta tele diyo misile woykko bedi diyo misile qe masqale maabara gidishinka haqehi masqale maabarekka qorqoro bolle saallayetu turoga ha misile tas aga qoncesanau dandayde sikko

ta xelediyo misilen oykko bedediyo misilen issifete tan eqqida asa gidishinka haasatikka issi mala ma7o ma7o tiri issi ba tisho tir eti xeli dideyooga ha misile tas aga qoncisanawu dandaydeskko

Ha xele diyo misile woykko beede diyo misile benikeeta gidishinka ha keettaykka oosettana bessi yooganne hegaappekka qas keettaykka lo7enaba gido ga ha misile taas haga qoncisanaw dandayidessekko

Ta xeledo misile oykko bheedido misile oge oosetti raga gidishinka ha ogekka limate ooson oosettira oganne egappekka qas oge bolla issiyade ya simmidi ha metid biididi oga ha misile tas aga qoncesanau dandayideskko.

ta tele diyo misile woykko beedi diyo misile siadde sintan komputere utu utidashinne hegaappeka qas issi ba7i tishotere qeele duyanne imma7iro ma7oykka lo7iyowa gidonne gammo dongiza ma7o ma7oga ha misile tas aga qoncisesko

Tha xeellaydda diyo misilen woykko be7aydda diyo misilen issippetheththan eqqiza cima asaa gidishinkka banththa bollikka gaabe xaaxuuththiroonne hegaappekka qassi banththa kushen irxxa maathaa oykki7uththiroogaa ha misilee thas hagaa qonccissanawu danddayides koo.

ta xelideyzi woykko beyideysi issipete tanqe daasa gidishinka haasaykka limato ooso beyidi di'ogane ekapeka kase eti ma'ido ma'oykka gammo dunkuza ma'o ogitokka ha misile taas aga qoncisanau danday deskko.

Ta xeelaydiyo misilen woykko beydiyo misilyen si cima aaya bahopphen qoppiya atoturooga issi pute tokkaydanne biitta kammayteti woga ha misile tas haga qonisanawu dandayidessikko.

Ta tele diyo misile woykko bedi diyo misile si adde ogera kantiide hine gaappeka qase ya baggarekka ma'okke tay ma'oy bayziyose de'iyoga ha misile taasu ga qoncisanau danday desskko

Ta xeele di7o misilen woykko beede di7o misilen issi macaasiya duge hokkawutaya puute tokka idiyoane hiraappeka qas ippe guyera issoy puute tokkana bookki di7oga ha misile tas haga qoncisanaw dandayideskko

Ta xele diyo misilen woykko beedi diyo misilen keetta garsappe kiida keetta iqqa gidishinka ha keeta iqqaka limate ooso oottano giiti keettappe keso ga hamisele tas aga quncisana dandayideskko.

ta xelayidiyo misilen woykko betidiyo misilen issifetettan hammitidi deya asa gidishinka he asatu garsanka issi mala ma7o ma7i uttidaganne banta huphe bollikka qophe wottida asay de7iyoga ha misile taas haga qoncisesko

ta xelizayssi woykko be7izayssi limate ooso oosetiraga asati eqqiri teli deyane etikka aqqidosay delganne demba gidirogane hegappeka qas banata huphiyan qophiya wototuroga ha misile taas haga quncisanawu dandayidesko.

gan be7 agattu kexetti muulu uttira lo7iya keetta beyotos aga lo7iya keetta giddon erbezaydes oydedes armicheredes keettappe sinta baggara demmu utti uttira asa demmetos asappe ya baggara demmu lo7iya lo7i achi gena beyoos

Ta xelayido missile woyiko be7ayide diyo missilen firide keththa gidishinka firide keththanika utiyo oyidet hezha gidogan etika oyidet kareta gidoga ha missiley tas haga qonicisanawu danda7idesiko.

Ta xellayido de'iyo misiley woykko beyayido diyo misiley pirda ketta gidishinkka asatikka bayna saatiyan dendida.pottuwanne lo'iya lo'iya iiqatikka de'iyagga ha misiley tas hagga qonccisanaw dandda'iedesikko

Ta xeelaydde diyo misile woykko be7aydde diyo misile asa na kushe gidishinkka ha kusheeka qasho keeththape oyqqeti uttidoga gidoganne hegappeka qassi cora asati de7iyoga ha misile haga tas qonccisanas dandayideeskko.

ta xeele di7o misile waykkobete di7o misilen issifetetan corasa gidishika ha coraasaykka misakirnete woraqata baynta kushumakkide issi ba tisho tiri teeli diyonne bayntawuka mi ciide woga ha misile taas haga qoncisana dandaydesko

ta tela7y diyo misile waykko bead diyo misile mizaane geetishinka mizaanekka ya baggara maxaafa kuddusinne pabirdeke ta iqay utturo ga ha misile taas haga qoncisanawu dandaye deesskko

ta tele diyo miselen weykko be diyo miselen si7adde polise equtirisi ba tishootiri teeli dirane heggaappeka qase guyera hara polise ma7oo ma7o tragetikka aarade yogga ha miselekas aga qoncisanau dandayidesko

ta xeelidezi woykko beyideyssi pirde keetta garsan deiya oydeya gidishenka hooydeykka lo7uyooganne hegappeka qasiya baggara itoopphe bandiray de7iyooga ham misele taas aga qoncisanaw dandayideskko

Ta tele diyo misile woykko beedediyo misile limate ooso oottidi deya asa gitishinka haasaykka oge pittidinne qoshasha makina bolle aatte aatti yeggidi di'oga ha misile taas aga qoncisanawu dandayideskko

Ta xelada diya missillen woykko betiddo diya missillen issiteththan limeade oththishe dizoga gidishin ha asatika ogeppe hegappenne agobore bolla qoshsha aththidi diyoga ha missiley tas haga qonccises.

ta xeelidayzi woykko beyidayssi nimate ooso oothti gideya asa gidishinka ha asatikka ogya woli diya qoshasha pitidi diyoanne hegappeka qas yeti mayoro ma woyssi mala gido gaa ha misele tas aga qoncisanau landay disko

Ta xellizayssi woykko beyizayssii issipetetan ootiya asa gidishinkka ha asaykka limate oosuwa oottidinne heggappe qase ooge bolla diyo qoshshasha denttidii diyogga ha misiley tas hagga qonccisanaw dandda'iedesikko

Ta xeele di7o misilen woykko beeti diyo misilen si kame mekine wollakko duge qushasha piti deiyoganne gaappeka qas garsarakka tara qushaashati deiyoka ha misile tas haga qonisanaw danday deskko

Ha telediyo misilen woykko bediyo misilen limato ooso oothti dideya asa gidishinka ha asatikka ogiya pitidi deyoganne hegappeqa qase qosha sha hare gaariya bule caanide yoga ha misile tas aga qonsesko.

ta tele diyo misilen weykko bediyo misilen issi kaame mekiney qoshasha ba boli caanuta shine hega qoshasha huphenka issi adde deiyu ga hamisile taas qonusano dandey desko hekappeka qass as palte bolla hara kaame de7iu ga hamisile qonjisesko

ta xeellay deyo miselen waykko bey deyo misilen limate ooso oothtii deya asa gitishinka ha asaykka qoshasha pitti dide yoganne hegappekka qasse dumma dummama owa ma uxida asay de7iyoga ha miseletas haga qoncisanau dandaydesko

ta xeelidayssi oykko beyidayssi dimate ooso oottidi deya asa gitishinka haasatikka qoshasha shiishshiti kaame boli yeggi duwanne kaame bolikka deya asaykka qoshasha xeeli diyoga ha misile taas aga qoncisanau dandayidesko

Ta xelidayis woyikko beidayis berasi matawiqiya kesaana mala madiyaxufekka gidishshinkka ha xufe bola deiyabikka asa naasi loo gidoga ha misiley haga tas qonicisanawu danidaidesikko

ta xeelidezi oykko beyideyssi itiophiya dijital metawuqiya gidishinka hammatawuqekka asa natus lo7o gido wanne hegaappeka qas issi adde poote de7iyo ga ham sile taas aga qoncisanau dandaydeskko

ta xele di7o mishilen woykko bedi diyo misilen payda kardiya asa naati kessana mala maaddiyoga yo7oti duyane egappeka qas payda bollekka pootoy di7oga ha misele taas haga qoncisanau danday deskko

Ta xeele diyo misile woykko beyadi deyo misile itoophiya beeraw metawuqiya gidishinka hametawuqiya bollikka issi addeyti shootir issiba xeeli deyane hegappeka qasseka itoophiya bayndirey de7iyoka ha misile taas haga qonisanau danday deesko.

Ta xelediyo misile woykko beay diyo misile fayda digitale metawuqiya gidowanne ikka orijinalenne orijinale gidennaba gidoowanne hegappeka qas asa nas emmidedeyooga ha misile taas aga qoncisana dandaydesko.

Ta dhelayda diyo misile woyko be7ayda diyo misiley isipetetan bidi diya asata gidishinka. ha asatika lo7o ma7o ma7i wutidoganne hegappeka qasse heni bagara de7izaytika bandira oyki wutidoga hamisileya haga tasi qoncises.

Ta xelayida deiyo misileni woyikko beada deiyo misilen issippeteththani uttida asa gidishshinkka ha asati mazigabani oyikidi tishi histi xeelidi hizigidi diyogga issi mala mayo mayodoga ha misiletasi qonicisanawu danidaidesikko

Ta xele diyo misile woykko beedediyo misile itoophiya teqalay ministere doktor abi issi ba tishootor xeeli duyanne gaappeka qas bollara xufete xaabututiro ga ha misile tas haga qonisanawu dandayidesko.

Ta xelayida diyo misilen woyiko beyayida dewu missileni cimma assati issipetethani eqiddi sarotitidi deyogga nne hegapeka gammo dumguza mayo mayoda adeyi deyuwagane ba huheni qobe wothidogga ha misileyi tassi qoncisesikko

Ta xele diyo misilen oyggo beede diyo misilen issi petetan utida asa gidishinka ha asatikka maca bicha gido ganne itikka ma'iro mayo issi mala ma'yo gido ga ha misile tasaga qoncisanau dandayidesikko

Ta xelediyo misilen oykko bedediyo misilen zammari didiya naata gidishinka hidi baggarakka warqata oykkida naatikka de7iyo ga ha misile taas haga qoncisanau dandayideskko.

ta xeelidayzi woykko beyidayssi zibse ban uttotida asa gi dishinka haazayka yssi baatti shotidi xeeli duyane gaappeka qaseyes giidi diyowanne haraykka banta huphe bolle qope aaddu toro ga hamiselletas aga qoncesalou dandaydesko

Ta xele de'o miselen woykko bee dio miselen itioophiya xeqilay ministere si harabi ta xeqilay ministeriyara kushiya sarotetti de shin hegaappekka qas itiopie bayndiraetappe guyera de'iyoganne etima'ero mawoykka lo'iya gidoga hamsele tas aga qoncisesko

Ta xeelideyzi waykko beydeyssi isipetetawun cora asa eqqotizagane hidappeka qass iti ma'ido ma'ulo iyoganne gammo donguza ma'ooma uturanne baynta kushenka irxa maata oykkotadaoga hammisele tas aga qonisanau landay desko.

Ta telediyo misilen weykko bedidiyo misilen issi macasiya issi baati shotora teleedenne ba kushe bolli mayke oykko toane hegappeka qasse garsarakka hare hara mayketi de iyooganne heganka iupphekka qalame qabeturoga ha misiletas haga qoncisesko

Ta xelayida diya misiliyani woyiko beada dewu misileni corra asati issi naa'ayi komipitere besidi dewuga tishi otidi xelidi qasika issi macasiya ha simada hara qofani yibako tishi otada dewus ba kusheni hayilnde hatha oyiqoga ha misileyi qoncisesiko

Ta xeleda de'iyo misilen woyko be'da diyo misilen issi qeri na'iya issi ayeysi abeba imayda de'iyane ayiyaka qeri nayo tish oothayda xeliydane na'iyaka ayeysi micayda imiyone harayika na'iyo tish othidi diyogane ha misiley tas qoncisana danda'idesko

Hgaan beya gatto hidzdzu polseti ogiyan uttiraga beetos geeto hizatoppe issoy attumma naay maca attumay barka uttiri silqiya gora gorshin naay qasse dumma uttiri silqiya qora gorossa hetappe ha baggara wugakko timey beettes

Ta xeele di'o miselen oykko bayede dio miselen sibisaba uttiethodara polis ta gidishin ka etikka issi ba ti sho tiri xeeli dinne ezigi deiyooganne bayntohuubelikka qophe woto toroga ha misele taas aga qoncisanaw dandayideskko

Ta xellayida diiyo missillen woykko be'ayda diiy missilen polise makinay biidi diyoganne appeka qasse a huphphen poliseti eqqi uttiyoganne ba makina huphphenka tophphiya banddiray deiyoga ha missiley tas haga qonccisanaw dandaidesiko.

ta tseelay di'o misilen woykko be'aydda de'o misilen cora poliseti silxananne sebisaba bolli utturanne hegappeka qas issi adde polise issi bitaniya kushshyappe worqatta kiduwanne etikka poliseti issi ba tishi otire pude tseeli diyogga ha misile tas haga qoncisanawu dandayeteskko

ta tele di7o misilen oykko beedi diyo misilen sipetetan ootti diyapolisata itishinka ha polisetikka aybekko mara mareti dioane hegappe qaqas caka garsan iti de7iyooqa ha misile tas haga qoncisana dandaydesko

ta tele diyo misilen woykko bedidiyo misilen na7u pooliseti de7oyanne hegaappekka qasse guyera ka cora pooliseti deyowanne dikkayssi baatti shootiri xelidinne izigidiyonne banto pabellikka polise qopheya otu tolooga amisiletas raka qoncisesko

ta xele diyo misilen oykko bede diyo misilen pedarale polisi ta gidishinka dikka issoysaa saroti du7anne itima7eto ma7oy lo7o gidogakka ha misile tas aga qoncsanawu dandaydeskko

Ta xeelide si woykko beyide isi hisi qeeri nayya ba kushin mayke oykko utaranne ba kushinka worqata oykkada haasay duyanne hekappeka qas ippe guyera coora poliseti de7iyoga hamzele tas haga qoncisanau dandaydesko.

Ta xeelayda di'ewu misile woyko be'ayda de'iwu misile issipetetan gididi puuteta Toka awu biidi de'iya asa gidishinka ha asatu garsanka qophe wothida de'iwoga ha misile tas haga qochisanawu danda'idesko.

Ta xelediyo misilen woykko bheede diyo misile issi addey ba kushe bolle kareta mayke oykkioterinne ba ayfe bolle manaxire atu tirashinne ha baggaraka issi mayke deyoganne imay domma oykka lo'yo gidoga ha misile taas haga qoncisesko.

Ta xelayda diyo woyko beyayda doyo misiliyan cora asay sibseba uttidaysanne hegappeka qase sinthara gamo c'ima asti utti uttidinne chercher cimati asatika utti uttidoga ha misiley taasi haha qoncisana dana'idesko.

Ta xeellidayssi woykko be'idayssi issipetettan uttidayssa gidishinkka ha asayka sibiseban diyoganne entappekka qasse enti banta bollika gaammo dunguza qoofe wotti uttiduwanne eti mayi uttida mayoykka lo'iyoganne banta kushe bollikka mazigaba oykkidi issiba tishshi ottidi xeellidi diyoga ha misiley taas haga qonccisanaw danda'ideskko.

Ta xelidezi woyiko beyideyssi issi petetan eqqida macasa gidishinka etikka issi ba sibsa ba uttano yirooganne etikka issi ba tishootiri xelidinne ezigi deyooganne banta hudha bolleka shaashe qaccoga ha misele taas qoncisiesko

Ta xeele diyo misilen woykko bedidiyo misilen itiophiya xiqilay ministere abi eqqi uttidi haasayi des shinne asintanka woreqatay di7oga ba kushen oykko tira shinne asintanka kareta mayke deyoganne iissi baatisho tiri xeeledi di7oga ha misile tas hega qoncissesikko.

ta xeele diyo misilen woykko bee didiyo misilen issi fetetan hammiti dideya asa gidishinka iti ma7uroome oykko lo7iyowanne hegaappeka qas ban tauphe polli iti qophe ototo ga ha misile taas aga qonsanawu dandeydesko

ta xelidezays woykko beyidayssi sifetetan qida asa gidishinka ha asatikka kushe pude dhoqo ottidi eta guyeka issi bayndiray de7i yoganne hegappeka qas asati mayro ma7olo7iyoga hamisille taas aga qoncisana dandayidesko

ta xeelidayzi woykko beyideyssi issifete tan coraasay ekotadaganne etikka banta sintan eqqida ga ooseturoga xeeli duane gaappekka qasseka macasi eta hubayzana xeelayti di7oga hammiselle taas aga qoncisanau dandaydesko

ta xeelidezi woykko beyideyzi issi isipetetan utida cora sa gidishenka haasaykka sibisaba uttu turoganne issi bakka tisho tiri teelidiyonne hegappeka qase baynta kushe wolli mazgaba oykkidi xaafi didi woga ha misile tas haga qoncusanau dandaydesko

ta xeelidaysi woykko beydeysi issipetetan qidasa gidishinka haasattu garsanka na7u macasati de7yyoganne heti ma7oro mawoykka bootta gidowane addeti mayro ma7oykka dumma gidoganne hega garsanka issi macasiya issi mala ma7o addetu ga mawotoro ga hamzile haga qonisesko

Ta telediyo misile woykko beedi diyo misilen kaame bollappe ottidi asa naata maadidi diyoanne issoy issaayoo immi didideyoga hamisile taas aga qoncisanawu dandayi deskko hegaappeka qase asatikka sorotiti diyoga hamisile qoncisesko.

tawo telidezi waykko beydessi issi beteta unteda asa gidishinka haasayka simsaba utt uturoanne egaappeka qass ba taamma iromo oykko kammo dun gu zamma ogudowanne eta sintanka haatta utta duuga hamiselletas aga qunisanau dandey desko

ta xele diyo misilen oykko bedidiyo misilen gammu dunguza ma7o7a ma7ida asay deyshinne tikka baynta kushe bolli toora oykku turonne itima7iro mawoyka lo7iyo ba gido gaa ha misile taas aga qoncisanawu dandey de siko

ta xelidezi woykko beyidezi issi macasiya eqqa wottida haasayy diyanne issi baa disho tora xeeley diyanne gidhappeka qas ippeka guyera hara dumma dumma bandirati deyo ga hamsele taas haga qonsalon dandaydiskko

ta tele diyo misilen woykko bedi diyo misilen issi fete tan cora asay uttuttarashinne ta garsanka dummuma ooma oottura agane he gappeka qas issi macasiya silke gora qoroy deyonne banta uphe bolle kaqopphe wotuturo ga hamsile taass aga qoncisesko

Ta teele de7o misilen hoykko bedi de7o misilen sipetetan uttiza a cora asa aggidishinka ha cora asa sintanka he dzdzu asati baynta aype bolle manaxere atutirashin ita garsanka diya issoy manaxire attibenanne etikayssi ba ti shootiri teelidi de7oga ha misiletas haga qonsosko

ta xeelediyo misile woykko be'ayda diyo misile cora asati issi petetan uttida asa gidishinka ha cora asatikka issi addey haasay diyoga ezigi de iyoga ha misile taas aga qonisanau dandaydeskko

Ta teelidaydzi woykko be'idaysi issipetethan eqqida asa gidishinkka ha asatikka issi maccasiya haasa'aydiyoga tishshj oothidi teelidinne ezgidi hagapeka qasse banta ayfiya manaxire aathira asanne banta qoodhe bollikka manaxire wothi uttida ba doonankka maskiya aathi uttidoga ha misiley taas haga qonccisanaw danda'ides.

Ta xelado de'yo misiley woyikko beyayida de'yo misiley issipetteththan de'ya asa gidishinkka ha asyikka issi mala mayo mayidi dagafidone hegafekka Ethiopia bandira oyki utidoga haga misiley tas qoncisana dandayidesikko

Ta xelida diyo misiley woyko beyayda diyo misiley ha wodiya medhetida tekinoloje eqa gidishinka ha tekinoloje eqayka television gidishinka televisioniya balika asa nati kuwasiya ka'id diyoga ha misiley tas haga qoncisanaw danda'idesko.

Ta xelayda diyyo missile woykko bea'ydda diyyo missile issippetethan uttidi hassai'di assa gidishin ha assayikka banta kushe bolla mazgaba oyqidi diyogane issi lo'a miththa garsan uttidi hassai'di diyogga ha missile tas qoncisikko.

ta xele di7o misilen oykko pedidio misilen daro kaameti issifetetan eqqutida gidishinka etappeka ya baggarakka asati yaanne hane hametti diy7oga ha misile taas haga qoncisanaw danday desikko

ta xele diyo misile woykko bedi diyo misile qissi kaame bolla kookka iqati de7iyo ganne hakkoka eqekka asa naati uyana maaddiyo ganne mal7eo ba gido ga ha misile taas aga qoncisanau dandaydeskko

Ta xeeley di'o misilen woykkobee diyo misilen xura haasati issifete tan hametti di'o'ene hegaappeka qasi limate ooso beidi di7oganne itikka bediyo ooso bootanka haattay garsara biidi di7oga ha misiley taas haga qonisana danday disko.

Ta tele diyo misilen woykko bediyo misilen sipeteto didasa gitishinka haasatikka tukke pentin tukkiya oyno nangidiyonne hegaappekka qase ha baggara issi maci aasi akka etas tukke essara immananiuganne hegaappekka qase ama yuro maoylo'ioga hamisiletas qonisesuko.

Ta xeelidezi woykko beydeyssi delganne demba gidida bootan asa naati coran issifetetanu ototada shine tikka irxa gido bootanne hgaappeka qase adussa dussa mitati eta lanqen de'iyoga hamsile taas aga qoncisana dandaretisko.

Ta teelidayssi woykko beyidayssi issi giya garsan issi macaasiya santa bessayti di7oganne gappeka qas a ufayxati di7oganne hini baggarakka haratikka zal7idinne oti shootiri teeliti di7oga ha misile taas dagga qonisanau dandaydeskko

ta xeelay de7o misilen waykko bedi diyo misilen giyan bayzetidi diya iqa gidishinka haratikka lo7o lo7o ma7yo ma7oti de7iyo ganne hekappeka qaseka asay shammidi diyoanne alanqerakka hammute amuti kantidi diyo gaa ha misile tas agaqonchesanau dandayidesko

Ta xele diyo misile woykko bedi diyo misilen issi fetetan otida asa gidishinka haasayka itophe bayndida oykku tirinne guppidi diyoga ha misile taas haga qoncisanawu dandayideskko.

ta xele diyo misilen oykko beaydediyo misilen issipootetan utida asa gidishinka haasatikka haasay di di yooganne egaappekka miici iddi yooga ha misile tas aga qoncisanau dandayi dessikko

ta xeele di7o misilen woykko bey diyo misilen issi hare gaare bolla issi na7u naati uttutira shine hegaappeka ya baggara issi addena eqotire ha atti shootiri xeeli diyone hegaappekka qase appe sintara maatay bayizeti di diyoga ha misiley taas aga qoncisana dandayi disko

Ta telidezi woykko beydesi issi pete tan qida sa gidishi haasaykka duge holla teeli diyone hegappekka qas issiyade issi baati shootiri teli diene eta garsanka issiyade qopheya woto turoga hamiselletas haga qonisana danday desko.

ta tele diyo misilen oykko beediyo misilen issi kaame bolla asa naati galiduanne ha kaamekka asa naa yaanne hanne efano maaddiyoga ha misile taas aga qoncisanau dandaydessikko

ta xeelideyssi woykko beydeyssi si maca aasiya issi macasi oychay diyoanne gaappeka qas haratikka komputera garsa xeelidi diyonne haratikka o xeelidi diyoga hamiseletas aga qoncesanau dandaytisku

Ta xelizayssa woyko betizaysi issi oge bolla salfera eqi uttida asa gidishinka ha asayka kame bolla gelanaw eqi uttoganne hegappeka ha bagara diya misilenka issi bolla diya kame bolla asay de'iyoga ha misiley tas qoncisesko.

ta teelidaysi woykko beyidayssi asanas ma7anaoka maaddiya ma7oti ogen bayzetti didiyoane hegappe qa qas issi adde ha amutti dideyoane bawo pollikka qophe wotu turoga issi baka ti shotir teeli bidiyoga hamisele taasaga qonisesko

ta xelediyo misilen oykko beedidiyo misilen issi fetetan eqqida asanne issi betetan uttida asa gidishinka tikka issi mala ma7o ma7otoroga gido ga ha misile tas aga qoncisana dandaydeskko

Ta xeelay diyo misile woykko beedi diyo misile sipetetan cora asati de'iyoganne itappeka guyera bollappe haattay duge wadhdhidi diyoganne ittikka mayro mawuisi mala gido ga ha misile tasaga qoncisesko.

Ta xelayda de'iyo misilen woyko be'ayda diyo misilen issipetetan diya ada gidido asa gidishinka ha asatika banta bolla mecid doyoganne hegappeka Qase ya bagara lo'iya matay Des.

Ta xeelidaysi woyko be'idasi mitha bolli kafo keethi oosetutidagane eetika lo'o ooson oothutidagane izapeka kase issi adde silken qaraxidi de'iyoga ha misile tasi haga qoncisanas danda'idesko.

Ta xelayidda dhe'iyo woyikko be'ayidda diyo misileliyan taman ayibakko woththidi kaththidi diyoganne hegappekka qassekka miththathikka ya bagara de'yogga ha misile tas qonc'ises.

ta xeelidezi woykko beyideyssi issi addey bootama owammuleda ma7uderenne ba kushenka bayndera oykkutira shinne ba issi kushekka kiise garsa naaqutiri haa ti shotiri xeelidi de7oga ha misaley taas aga qoncisana dandaydeskko

Ta xeelaydiyo misile woykko biyaydiyo misile giya garsa gidishinka giya garsanka issi petetan biya heedzdzu macanati de yohane hegappeka qas ya baggara siya deeta tishootiri peeli de de oga ha misile taas aga qoncisana dandaydesko.

ta xeellay diyo misilen oykko beedi diyo misilen wora garsara heedzdzu asati ya bididey hinne gaappeka qas issoy hini barka di77anne abaggara na ati bantaka borsa tookko turo ga ha misile taas aga qoncisanawu dandaydesko

ta xeelidezi woykko beyideyssi issi maca nayya ba kushe bolli bayndira oykkawotaranne sibaatish otara xeele di7onne bandira ka pude oto turoga hamsile taas haga qonisanau dandayideskko

Ta teele di7o misilen woykko bedi diyo misilen issi fetetan eqqida cora asa gidishinka haccarota asatu garsanka banta hupheon qophe wotti raagettinne wottibe nayti de yooganne uttu tiragetine eqqutiray deyoga ha misile taas aga qoncesko.

Ta xelidaysi woyko besidaysi dijitale matoqiya mazagabetanaw yida asa gidishinka hega asa garsanka issi adey otidi diyogane hegapeka kompitere ichisi utidi dhelidi diyogane guye bagaraka utidageka i otidi diyoga dhelide diyoga ha missile tas haga qonc'isanaw danda'desko.

Ta xelayda diyo misilean woyko beyayda diyo misilean digital matoqa kesanaw mazagabetidi diya asa gidishinkka ha asayikka salfenne issi bolla gididi Xelidi diyoga ha misile tas hega qonisnaw danda'idekko

ta xeeley diyo misilen oykko phedi diyo misilen misgaba mazagabeti dideya asa gidishinka he asatikka worafa nangedi mazagabeti iddiyanne dijital mato ekesana mazagabeti diyo ga ha misele taas aga qoncisanau dandayidessikko

ta xelayido diyo misilen waykko bedi diyo misilen salpen eqqida asa haggi dishinka ha asayka ba worappa naangidi gelanau xeelidi deyogane hegappeka qasiya baggarakka mazagabidi asay de yoga ha misile taas aga qonjisesko

Ta teelidayssi woykko beyidayssi misigabon salpen eqqu utida asa gidishenka haaxato garsanka barka jandila oykka wuttida macaasiya de'oganne asatikka bantarka haasayeti yoga hamsiley tas aga qoncisana dande disko.

Ta teelidezi woykko beedezi tamareti salpen qotirashinne dikasey sora miici deoane hedappeka qas issi nayti shootidi issi ba teeli deyooga ha misaletas aga qoncisanau dandayideskko

ta xelidezi woykko beydessi qeere tamare naatikka mazagabettanau yuro7oganne hegappekka qas etikka dijital matowqiya kessana yudo ga hamisele tas haga qoncisanau dandayideskko

Gaggan beya gattu mela denban asarasos asata beyeotos geettu asarasostotoppe issoy assel'ane asrolete demmu ta cawache ta zo'a mayupira issoy sameyaawaya mayutis etappe guye baggara chiginne beettes.

Ta xellayida diyo misiley woykko beyayda diyo misiley issipetetan eeqid asa gidishinkka eetta garssan daynatinne mesimer daynatti diyayssanne kuwasa ka'iya nayttikka de'iyogga ha misiley tas hagga qonccisanaw dandda'iesikko

ta xeele diyo misale woykko beedi diyo misile issi adde itooppe garsan oottiro taarike di7onne hegappekka qas ikka oonikka ootte naa ooso oottoroga ha mizele tas aga qoncisanaw dandayideskko

Ta xeellidayssi woykko be'idayssi istademe garssan uttida asa gidishinkka ha asaykka kuwasiya xeellidi diyoganne etappekka eta garssan pooliseti de'iyoga issi addey tishshi ootti haa xeellidi diyoga ha misile taas haga qoncciseskko.

Ta xelidayssi woykko be'dayssi kuwasse meda bolli kuwasiya ka'ddi diyyo natha gidishinkka hegethikka kuwasekko tishshi othidi xelididiyogane kuwasekokka woxidi diyoga ha missile tas haga qoncisanwu dandae'desikko.

ta xeelidezi woykko bayideyssi heedzdzu naati deyshenka heedzdzu natoppeka naati kowasi achchan de7owanne issoyka koaasiyo xiiqidi di7owanne etikka koaasiyo tishshotedi xeelidi di7o ga hamisele taas aga qoncisanawu dandaydesko

Ta xelidezi woykko beyideyssi itopphes woxi ideya isportena gidishenka ha isportenaykka issi ba tisho tiri teli diyanne ikka cawatu turo ga ha miseletas aga qoncisanau danday deskko

ta telidezi woykko beedays issifete tanqida cora hasa gidishenka he cora asatu garsanka issi malo ma7o mayida heedzdzu asatide yooganne itikka baynta kushin itophe bayndera woykku turuga hamsille tas aga qonsano dandaydesko

ta telidezi woykko beyideyssi denba gidida botankowasikasa beyiidi dea asa gidishinka haasayka cora gidoganne etappeka guyera adussa adussa mitatide iyooganne eta sintanka lo7iya maatatidi yooga ha misilley tas aga qoncisesko

ta xeele diyo misilen woykko beyede di7o misilen kowaase kaayedi diya asa gidishinka itikka demba gidida bootan kaayedinne tikka kowaasi ubbatikka tish yootidi xeelidi diyo ga ha misile taas aga qoncsana dandaydiskko

da xelediyo misilen woykko bede diyo misilen issibetetan eqqida asa gidishinka haa issibetetan gida asatikka isi kilebe gidoganne hegaappeka qas eti mawodo ma7okka issi mala gido ga ha misile taas aga qoncisano dandeyideskko

aggan beya gattu zemmenawu ulchereya asisu gendenna shin barkafiya ulchera demmos sinta baggara woga goomay dishin goye baggara demmo qeeri goomay dees asi uttana dangetidi machetiri giigetida ulcheree charjenenqaattes

Ta xele diyo misile woykko bedi diyo misile ha wade meetira teknoloje iqa giddishinka lastiqikka misimaareka hegappeka hega maseti yammasatiya gidoganne ha misile taas aka qoncisanau dandayidessikko.

Ta xelayida diyo missile woykko be'aydda diyo missiley ha wodden medhdhetida tekkinolojje eqqa gidishinka ha tekinlojje eqqayka issibba aatamidi de'iyoba ha missiley tasi hagakka qonccisanawu dandaides heggapeka qassi keththa gaththan diyobay loiyaba gidiyoga ha missiley qonccisesiko.

Ta xelide ize woykko be'ida izza ha wodiyan mexxetidaa tkinoloje ehidooge xompanawu maddiya iqqa gididooga ha misile tasi haga qonccisanawu dandayiis

Ta xeellay diyo misilen woykko bedi diyo misilen ha wode medletida teknolojiye iqa gidishenka ha teknolojiye iqaykka qeerenatus siliya saa leyanonne xufetiya xaafano maaddiyo ga ha misile taas haga qoncisanau dandayidesko.

ta xeeleyda diyo misile woykko beeyayida diyo misile ha wode medhetida techinolgy iqqa gidishinkka asa naati banta son uttidi talabizhiniya xeelana mala maaddiya eka gidishinka he gattuka qasseka ya baggara diya ermootore geedishinka ermootorekka laami lami xaqametanaw maaddiyoga ha misiley qoncisesikko

Ta teelidezi woykko beyidesi hawode teknologiye eqa gidishinka ha teknolojiye iqaykka biittan wodhdhida qoshashata biittano maaddiyo gaanne hageekka asanas lo'o gidodo ga ha misile tas qoncisesko.

Ta teelideyzi woykko beyideyssi ha wude midhetida teknoloji eqqa gidishinka ha teknoloji eqeka komputere gidoganne asa naatikka xaqamettano maaddiyo ba gidoga hamsele taas aga qoncisanau dandaydesko.

Ta tele diyo misile woykko be diyo misile hawode midetira teknologiye iqa gidishinka ha teknolo ije iqaykka asanati banta kushin oottena malanne banta kushin omoorettena mala maaddiya gidishinka hagekka mi ta qanxano maaddiyo magaze gidoga ha misile taas qoncisesko.

Ta xellayida diyo miissiley woykko beayda doyyo missiley jelliba giddishinka ha jelibbay assz yanne haane ekkidi banawu madiyabane asti jelliba bolla uttidoga ha missiley tass hagga qonccisanawu dandaidessiko

Ta xeellayda diyo misilen woykko be'aydda diyo misilen issi paray barkka eqqi uttidashininne a bollankka qashettida asi uttiyoga de'iyoga ha misiley taas haga qonccisanaw danda'ides. Hegappekka qassi adussa mittay ya baggara diyoga ha misiley bessesiko.

Ta xelidaysi woyko be'idaysi ha Woden medhetida tekinoloje iqa gidishin asa na'a hane yane ekidi banaw madiyogane haeqayka lo'iyoba gidoga ha missiley tas Haga qonc'isanw danda'desko.

Ta xelidoyssi woyko be'idayssi issi kame gidishinka ha kmeykka asa na ya ha gathanaw madiyobanne iya guyera hara kamey de'iyoga ha misile tas qonccissanaw dandda'ides.

Ta xeelayda diyo misilen woy beyayida diyo misilen oge bolla biide diya biskkilita gidishinkka biskkilitiya bolli cora asatikka laagide de7iyoga ha misile tas haga qoccissanaw danddayideskko.

Ta telediyo misile woykko bediyo misile biskilete yaagitiya saykilen asa naati laaggi di'oanne gaappeka qas issi baatti shotori xeeli di'oga ha misile taas aga qonisanaw dandayidesikko.

ta telidezi woykko beyidezi kaame gidishinka ha kaameykka asana ta yaanne hanne efano maaddiyoganne hegappeka qase asati eqqu turoganne kaameykka ba bolle iqa caanu turoga ha misiletas haga qoncis yhesko

ta xelayda diyo misile woykko be'ayda diyo misilen issi tiransporte ministire yaageya delishinka ha ministerekka mekina ooso gidogane hegappeka qase asanas adega gakkena mala maaddiyokka ha misile taas saga qoncisanawu dandayidesko

ta xeelidiyssi woykko beyidiyssi hedzdzu kaameti oottide'eshinne hegappeka qas issi kaami hini baggara eqi utoganne asatikka es alanqenka equ turoga ha misiley taas haga qoncisanau dandayidesko

ta xeleda diyo misile woykko be7aydadiyo misile awuroppulanne garsa gidishinka asanatikka lo7on utidi baana mala oosotu turaanne giddoykka lo7iyo ba giddo ga ha misile taas aga qoncisanawu dandayidessikko

Ta xeelediyo misilen woykko beediyo misilen adussa babbure gidishinka ha babburikka asa naa yaanne haalne efano maaddiyo agidene ha babburekka ha wode teknologiya meletiro oga gido ga ha misile tas aga qonisesko.

ta xele diyo misilen woykko be diyo misilen cora kaameti equtira shineka ha cora kametikka adussa gitogane asa na yaanne hanne gattana maaddiyo ga ha misile taasaka qoncisana dandaye desko

Ta xellayido de'iyo misilen woykko be'ayido diyo misilen issi macashiya puutte tookayidanne issiba shoodara xellayidonne haka eepayidonne heeni baggara issi na'ayi ootishe uuttidii xellishe de'iyogga ha misiley tas haga qonccisesikko

ta xelayda diyo misiley woykko beyayida diyo misiley keettay osetidi wur benna keetta gidoganne hegappeka qaseka ya baggara diya keettay lo7iyoga gidoga ha misiley taas qonceshanawu dandayideskO.

Ta telayideyoo misilin oykko beedediyo misilin sipetetan eqqida naata gidishinka ha natikka issi baatisho tiri teli diyane naatikka issi malo ma utura shin heedzdzetikka issi mala ma'ooma uturo ga ha misiletas aga qoncisanau dandaydesko

ta xele diyo misilen waykko beti di7o misile issi keetta garsan barre deetu toroganne habareykka lo7oyooganne keettaykka lo7oyooga hamisile taas qon7isanaw danday desko he gaappeka qaseka garsan deyaykka lo7o gidiro ga hamisile qonisesko

ta xeelay diyo misile woykko bayadi diyo misile ayfin xeelanonne daano lo7iya keetta gitishinka ha lo7iya keettaykka limate ooson ooseturoanne hegappeka qas sintarakka lo7iya maatati lo7iya ababatinne lo7iya mitati deyoga ha misile taas qoncisesuko

Ta tele diyo misile woykko beeti diyo misile si adde si ba ocsheti tiroga zaayitinne asintanka na'u maketi de yoganne ikka ba dona maske attu turoganne issiba ti shootiri xeli di diyoga ha misile taasaga qonshesko.

Ta xelaydiyo misile woykko dedidiyo misilen issi petetan ootti didiyo keetta gidishinka ha keettaykka wurbe naaganne aasa naatikka daana dandayodandayo naaga ha misile taas aga qonciesanau dandaydis.

Ta xeele diyo misilen oykko bee diyo misilen ayfin xeelanonne daano lo'iyake ta gidishinka ha lo'iya keta na'u asati issipetetan haayasay diyogane hegappeka qass baynta duunan maske attutiranne manaxere woto tiroka ha misile taas qoncisesko

Ta xelediyo misilen woykko baydi di'o misilen asanatus daana lo'iya keetta gidoganne haa keetikka oosetidi wursana gin wurben naagane asanatikka shammidi wursidi banta oottidi daana mala mastawuqe oosetidi yooga ha misile tas aga qoncisesko

ta telidezi woykko beyideyssi oosettidi diya pooqe ta gidishinka ha pooqetikka oosettidi wurbenanne lo7e naga gido ga hamsele tas aga qoncsalou dandaydessikko

ta xelay diyo misile oykko beyadi diyo misile timirte keeta gidish ga ha timirte keettay kalli maate ooson ooseti raaganne naatikka tamarana lo7iya boota gido ga ha misile tas aga qoncisanau dandayetisikko

Ta dhelaydayzi woyko be'idaysi timete ketha gidishinka ha timirte kethanka laybirere bota gidishinka issi mac'asiya ha tishi otada dhelayda diyogane issintanka mazgabay de'iyoga ha missiley tas haga qonc'isanaw danda'desko.

Ta xeelidayzi woykko beyidayssi timirte keetta gidishinka ha timirte keettanka qeere naati tamari ddiwanne hegappeka qas iti tamari diyo timerte keettanka naatus lo7iya ba ooseti di diyoga ha misele taas qoncisesko

Ta telediyo misilen oykko betidiyo misilen issibetetan eqqida asa gidishinka haasatikka timerteketa yiiri timerte keetta teli diyoanne eqappeka qas iti mayro ma7oy lo7iyoga gidoga ham misile taas aga qoncisanau dandaydesko

ta xelqyda diyo misilen oykko bee diyo misilen tamareti timerteppe kiidi misa woykko eratiya maanou giigeti duyanne heggaappekka qas etikka qoma ekidi diyoga ha misile taas aga qonesanau dandayideskko

ta xele diyo misilen woykko bee diyo misilen timerteketan tamari wideya asa gidishinka haasatu sintanka issi astamare eqqu duroganne asintanka qarapeza iddeyouga ha misile taas haga qoncisanau dandayudisko

ta tele diyo misile woykko bediyo misile tamareti maraqeto tiraqa gidishinka itikka mayoro ma7oy gawune gidorawanne he gappeka qas eti issi baatti shootiri xeelidine izgide yooga ha misile taas aga qoncisanau dandayidesko

Ta xele deyo misile woykko bedi diyo misile timirte keetta gidishinka ha timirte keettakka aduussa gido gaanne naytikka pude kiidi diyo ga ham isile taas qoncisanau dandaydessikko.

Tateelidezi woykko beydeyssi qeeri naati timerteketan tamari diwanne hegaappeka qas lo'iya lo'iya siyleti timerteketa bol diwanne astamarekka esta tamarsi diyoga hamisile taas aga qoncisana gandayidesko.

Tha xelidezi woykko beyideyssi qeerinata gidishinka ha qeernatikka tibersiya wursidi maraqeti diyonne gawone iti ma7iroganne banta kushe bollikka abibba oykko turo ga hamseletas haga qonciseskko.

Ta teelidezi waykko beydesi timirte keetta gidishinka ha timirte keettanka issi addey issi ba ti shootir teeli diyonne ba maa7iro maa7oykka timirte keetta gawunet ma7o gidowane hegappekka ba kushenka qayi is kiburto oykku turoga hamisiletaas haga qonjiseesko.

ta xeelediyo misile waykko bedi diyo misile timerteketa gidishinka timerteketanka issi attu mas tamare naata tamarsiduyanne imma7iro ma7oykka gawunne geetetti yowanne ikka salida tisho tir xeeledi di7oga hamisele taas aga qoncisanawu dandaydiskko

Hagan beettiyage addis abama katama cora pooqeynne yaanne haanne aadhiya makinati beettoosona. Asatikka asfaltiyappe yaanne haanne finniyageeti beettosona. Asfalttiya maylen demmo lo'iya lo'iya abebati toketti uttira.

Ta xeelay deyo misile woykko beedi deyo misile kaame oge giisi diyonne egappekka qasse i giigiss ogen makinay woykko harabi baana mala maaddioka gido ga ha misile taas haga qoncisanawu dandaydesikko.

ta xele diyo misilen woykko beede diyo misilen issi kaame oge giisi dishinne hegappeka qasseka lo7iya maatatinne lo7iya mitati guyera deiyokka ha misile tas aga qoncisana dandayideskko

Ta xelidayss woyikko beyidayss aspalte gidishinkka ha aspalteyekka othetidoy kamey bana mala kameyikka asana yane hane efanawunne bawukka eqa ekid banaw madiyoga ha misiley tas qoncisidesikko

Ta beyada woykon xelayda deyo misilen oge bolla woykon dildiye bolla diza kame gidishin kameyka asa nayta yahane ha efanaw madiyoga gidoga ha misiley haga qoncisanas dandayideskko

Ta xeellidaysi woyko beyidaysi,issi kaamey oge ootidi de'ishini,issi adey qasse oge waati waati ootanawkon bessiyakone bessidi,qasse silke be kushen oykidi de'iyaysa ha misiley qoncisesiko.

ta xeellay diyo miselen oykko bee diyo miselen si as balte oge bolle kaame bidiyoane hegappekka qase hara kaameykka ya baggara deiyo ga ha misele taas aga qoncisana dandayides hegappeka qass keetatti deiyo ga ha misele qoncises

Ha tele di'o misile woykko beeti diyo misile dilde geettishinka ha delde bollekka kaami aadhdhana mala ooseturoganne gaappeka qasse lo'o asanas gido ga ha misile taas haga qunisanau dandayideskko.

Ta xelidezi woykko beyde si si kami qoshasha denti diyanne egappeka qasseka si adde aara issi bolli biidi diyogane ikka haasayyti diyoga hammisiletas aga qoncisanau dandeydeskko

Ta xeelediyo misilen woyggo bedidiyo misilen adussa gidida oge gidishinka ha ogekka asa naati yaanne hanne baanawunne kaametikka yaanne hanne asa gattanaw oosetti di diyo ogiya gido ga ha misile taas aga qoncisanau dandedesko.

Ta xeelidezi woykko beyideyssi issifete tan eqqidasa gidishinka haasatikka ma7odo ma7oy dumma gidoganne tikka issi ba tishushotidi ha xeelidi deyo ga hamzele taas haga qoncisanau dandayidesko

ta teelido misilen waykko bedido misilen si ketetangida asa gidishinka haasaykka ha ta tishsho teri xeeli duyanne gaappeka qas ittima roomo ayllo7i di7oga hamsile tas haga qoncisana dandayidesko

ta xeellay diyo misilen woykko bedi diyo misilen cora shubati issi fetetan ututerashinne gaappeka qas ya baggara adussa mitayi diyobanne hara makina kaame deryoga ha misile qonciseskko

Ha delidezi oykko beyidezi asa nas uyanoukka de7oan daanaukka maaddiya haatta hollappe kessi de de yooganne ha teknolojiyey qankidi de yoga hamisile tas haga qoncisanau danday deeso hegaappeka qas cora asatikka amatan qudidoga hamisile besseesko.

Ta xeelizayssi woykko be7idayissi ha ta tanke gidishinka ha ha ta tankekka haga bulli kumi asanatuy uyano ha yaa bididiyooga hamsele taas aga qoncisanau dandaydesko.

Ta xeelidezi waykko beydezi qeerinati baynta kushe ha ta bolli meeti di7o7ane hegappeka qase eti ufayxi di di7oganne hini baggarakka asatikka e ta teelii diyoga ha misale taas aga qonisanawu danday desko.